Omongikazi labodokotela kufanele bagqoke impahla ezibavikelayo izkhathi zonke, lokho kuyabe kusenzelwa ukuthi umkhuhlane ungamametheki usuka komunye umuntu ubuya kibo.

Abantwana uma bengezwa kahle kuqakathekile ukuthi omama kumbe abazali baphangise ukubahambisa esibhedlela ukuze bayehlolwa kulesikhathi. Ukuze bavikeleke emikhuhlaneni izikhathi zonke.

Abantu abasebenza ezibhedlela kuqakathekile ukubana baqgoke izivikelo izikhathi zonke lokhu kuyancedisa ekumemethekeni komkhuhlane kusuka komunye umuntu kusiya komunye

Kuqakathekile ukuthi odokotela labomongikazi bafake izivikelo izikhathi zonke nxa bedila labantu abangezwa kahle. Lokhu kuyabe kusenzela ukwehlisa inani lokumemetheka komkhuhlane.

Abantwana abancane ikakhulu abangaphansi kweminyaka emihlanu kufanele bahlatsjwe ukwenzela ukuthi bavikeleke emikhuhlaneni eminengi etshiyatshiyeneyo

Ukuthontiselwa kwabantwana kuqakathekile kakhulu ezibhedlela ngoba kuyancedisa abantwana ukubana bavikeleke emikhuhlaneni eminengi etshiyeneyo enjengabo polio kanye lokupha vitamin c.

Izivikelo ziqakathekile kakhulu ebantwini abasebenzela ezibhedlela. Lokhu kuyabe kusenza ukuthi bangathathi imikhuhlane esuka kwabanye abantu njalo labo bangatheleli abantu imikhuhlane.

amanzi ahlanzekileyo aqakathekile kakhulu njalo abantu bayakhuthazwa ukubana bengakhi amanzi endaweni ezingavalekanga njalo ezingahlanzekanga abantu kufanele bakhe amanzi lapho okuvaleke khona

Ukugenjwa kwemigodi ezikolo kuqakathekile kakhulu ukuze abantwana bethole amanzi ahlazekileyo okunatha lokhu kuyabancedisa ukuvikela imikhuhlane eminenginengi ehlukeneyo.

abantwana abancane akufanelanga bakhe amanzi emfuleni ikakhulu nxa umfula ugcwele behamba ngoba bengathahwa ngamanzi njalo amanzi akhiwa emfuleni akumelanga anthwe engabiliswanga

Kuqakathekile ukuthi abantu bemakhaya bathole amanzi ahlanzekileyo. Lokhu kuyabancedisa ekuvikeleni imikhuhlane etholakala emanzini izikhathi zonke.

Ukuhlanyelwa kokudla kuqakathekile kakhulu, abantu kufanele bahlanyele ukudla abazakudla ngoba kuyabanika imisoco kumbe ama 'nutrients' atshiyetshiyeneyo emzimbeni kuyakhe njalo lomzimba

Kuqakathekile ukuthi abazali ma bengabona umntwana engezwa kahle baphuthume laye bamhambise esibhedlela ukuze omongikazi bayebona okuyikho okuhlupha umntwana.

Kuqakathekile ukuthi abantu abahlala emakhaya bathole amanzi ahlanzekileyo ezikotsho loba ezibhoraneni kulokuthi bahambe bayokukha amanzi endaweni ezingavikelekanga.

Abantu abalomkhuhlane wengqondo izikhathi zonke kufanele bahlale bengaphansi kwelihlo lomunye umuntu ongabakhangela, njalo bahlale endaweni ehlanzekileyo.

Izibhedlela zabantu abaphatheke nge ngqondo kumbe imikhuhlane yenngqondo zikhona njalo zihlala zivulekile ukuze abantu anbangezwa kahle kumbe abacabanga ukuthi abezwa kahle bayefika bakhulume labomongikazi.

Izindawo ezokwelaphela ziqakathekile kakhulu ngoba zisiza abantu abahlukeneyo emkhuhlaneni ehlukeneyo njalo. Njalo lezi indawo ukumele zihlale zihlanzekile izikhathi zonke.

Abadala abanengi sebelohlupho lwetshukela njalo kuqakathekile ukuthi baboniswe imibhalo yakhona ezibhedlela lamapikitsha ukuze babekwazi ukuthi basebenzisa njani imitshina yakhona nxa sebesemakhaya.

ukukhululeka kwezigulane ezibhedlela kuqakathekile kakhulu ngoba kuyabayenza babelethemba lokuthi bazasila njalo kuyabayenza basile masinyane ngoba bethola izidingo zonke abazifunayo

Indawo zokufundela kumele zihlale zihlanzekile izikhathi zonke lokhu kuyabe kusenzela ukwehlisa inani lokumemetheka kwemikhuhlane ebantwaneni besikolo kumbe lematitsheni.

Ukufunda ngokuziphatha kahle kanye lezempilakahle kuqakathekile kakhulu ngoba kuyancedisa ukubana sazi siziphathe njani imihla lemihla njalo sizivikele njani emikhuhlaneni ethile.

Kuqakathekile ukuthi abantwana besikolo bafundiswe mayelana ngokuzivikela langempilakahle yabantu lokhu kuyabayenza ukuthi bskhaliphe njalo bayenelise ukuzivikela emikhuhlaneni etshiya tshiyeneyo.

ukufundiswa kwabantu mayelana lezempilakahle kuqkathekile kakhulu ngoba abantu nxa belolwazi mayelana ngokuziphatha kahle kuyabanceda njalo abatshoni ezibhedlela kubavikela emikhuhlaneni eminengi etshiyetshiyeneyo

Imithi enikezwa abantwana ezibhedlela yimithi okumele siyethembe njalo yimithi encedisa ukuvikela abantwana emikhuhlaneni njalo eyezinga eliphezulu.

Ukufundiswa kwentsha mayelana ngezempilakahle kuqakathekile kakhulu ngoba kuyabancedisa empilweni zabo mayelana lokuziphatha kahle emzimbeni konke lokuziphatha kahle langemfundo zabo.

Ukufundiswa kwabantu mayelana ngemikhuhlane wengqondo kuqala from November 2021 kusiya kujanuary 2022.

Abantwana nxa bengezwa kahle kuqakathekile ukuthi abazali babalethe ezibhedlela lokhu kuyancedisa ukuthi bahlolwe njalo balulame izikhathi zonke.

Kuqakathekile ukubana kube lamabhakane ezibhedlela akhombisa ukuthi usizo oluthile lutholakala endaweni ethile. Lokhu kuyenzela ukuthi izigulane zingalahleki zilokhu zibhodabhoda isibhedlela sonke.

Abazali kumele balethe abantwana ebaby clinic. Lokhu kuyabe kusenzelwa ukuthi abantwana behlatshwe, ukuze bavileke emkhuhlaneni ethile. Evame ukwenzakala.

Ukunikezwa kwabadala ikhanselingi ngabantu bezibhedlela kuyabasiza kakhulu njalo kuyabanceda ekuzwisiseni imikhuhlane eyabe ibaphethe ukuze bengayenza njani ukuze balulame.

Imitshina yokukhangela abantwana abazalwe inyanga zabo zokuzalwa zingakafiki kumbe ama Premature. Iqakathekile kakhulu ngoba iyancedisa ekukhangeleni umntwana ukuthi ukhula njani.

Amabhakane aqakathekile kakhulu ezibhedlela ayatshengisa umuntu indawo lapho okumele aqonde khona ukuze ayethola uncedo umuntu angatshoni ebhoda indawo yonke jikelele eselahlekile.

Amafamasi aqakathekile kakhulu ezindaweni ngoba athengisa imithi etshiyatshiyeneyo. Eyemhlobo etshiyatshiyeneyo, ukuze abantu basizakale kulokhu okuyabe kubaphethe emzimbeni.

Amaphilisi awesimanjemanje konke lemithi ayatholakala emafamasi njalo abantu bayakhuthazwa ukubana bathenge amaphilisi emafamasi ngemva kokubana sebebhalelwe izincwadi ngodokotela.

Imitshina yokuthatha igazi ukuze kukhangelwe ukuthi itshukela elisegazini kumbe elisemzimbeni linganani iqakathekile kakhulu ebantwini abahlala lomkhuhlane wetshukela.

Uma umuntu ehlinzwa esibhedlela kumbe etheatre kwandise ukuba labomongikazi abalihlekan aukuncedisa udokotela oyabe esebenza ukuze umsebenzi ube lula lomuntu alulame.

Imibheda yesimanje manje iyancedisa ukunika i"comfort" kuma "patients" njalo kuqakathekile ukuthi ibekhona ukuze abangezwa kahle emzimbeni kumbe abaphathekileyo emzimbeni baphangise ukulukama.

Umuntu ma engezwa kahle kumbe umzimba umkhathaza kuqakathekile ukuthi avakatshela ezibhedlela kubomongikazi lakubodokotela ayekhangelwa ukuthi angabe ephethwe yini isikhathi sisesekhona.

Abantu abaphila ngomkhuhlane we asthma kumele behlale bele inhaler izikhathi zonke okuyikho okuncedisa ukuthi baphefumule uma sebehlangane lohlupho lokwehluleka ukuphefumula

Imikhuhlane ehlasela amehlo isivamile kakhulu njalo abantu kumele bahlale besiyahlolwa nxa bengabona umehluko emehlweni kusese lesikhathi ukuze basizakale.

Abantu abaphila lomkhuhlane we asma kufanele izikhathi zonke behlale bevikelekile ukuze umkhuhlane wabo ungaba vukeli indawo zonke njalo kumele balandele izinto abayabe bezitshelwe esibhedlela .

Abadala kufanele bahlolwe ezibhedlela. Isikhathi ngesikhathi. Ukuze kubonakale ukuthi kakula okubahluphayo emzimbeni. Okufana lamathambo, itshukela. Leminye imikhuhlane, ahlukahlukeneyo.

Akukhathekile ukuba ungaphi kwakhona emakhaya loba ungaphi kwemakhaya ekungaba seguswini elinganani uyakwanisa uxhumana lezihlobo zakho kanye labantwana bakho ngecellphone kuphela.

Ma ungezwa kahle ungathandabuzi hamba esibhedlela kubomongikazi bayekuhlola ukubana ubele mpilo ende ukubana ubelempilo engasoze ikunike uhlupho phambilini

Imitshina yasema Lebhu iqakathekile ekukhangeleni kumbe ekuhloleni okwenzakalayo phakathi emzimbeni okufana legazi kanye lamathambo lokunye okwenzakalayo phakathi komzimba okungabonakaliyo ngelihlo lenyama.

Imitshina yesibhedlela ekhangela ingaphakathi yabantu ma bengazwa kahle lokhu kuyabe kusenzelwa ukuthi umuntu ahlolwe ingaphakathi yakhe ukuze kutholakale okuyikho okumhluphayo.

Ukuthathwa kwegazi ezibhedlela kuqakathekile kakhulu ngoba bayalithath' igazi lelo beliyise ema lab befike behlole lelogazi benone okushotayo, bebone lokuthi bangasiza njani ukuze umuntu athole impilakahle.

Omongikazi ezibhedlela balokuthatha igazi lomntwana nxa engezwa kahle bebe sebelihambisa ema"lab" ukuze liyehlolwa ukubana kutholakale okuyikho okuyimbangela yomkhuhlane othile emzimbeni.

Abantwana abayabe bephathekile njalo belimele bayanikezwa amacrush kanye lezinye izinto ezibancedayo ukuze benelise ukuhamba kanye lokudlala njengabanye abantwana.

Omama kufanele bahambise abantwana ezibhedlela bayethontiselwa ivithamini si, kumbe eminye etshiyeneyo enjengabo pholiyo, ukuthi abantwana bevikeleke emikhuhlaneni.

Kuqakathekile ukuthi abantwana bahambe ezibhedlela bayekhangelwa ukuthi bayakhula kahle kumbe abakhuli kokhu kuyabe kusenzelwa ukukhangelwa isimo lempilakahle yomntwana ekukhuleni kwakhe

Omama kumele bahlalise abantwana babo endaweni ezihlanzekileyo izikhathi zonke, njalo bahambise abantwana ezibhedlela, ukubana bayehlatshwa imithi ethile ukuvikela imikhuhlane engabahlasela.

Abantwana abancane kufanele behambe ezibhedlela ukuyehlolwa isikhathi ngesikhathi. Lokhu kusenzela ukuvikela abantwana emikhuhlaneni ethile etshiyatshiyeneyo.

Ukumunyiswa kwabantwana bezebefike iminyaka emibili kuqakathekile kakhulu ngoba uchago lwabo mama lulemisocho yonke kumbe ngithi ama nutrients wonke afunakalayo ekwakheni umntwana.

Imtshina emkhulu yezibhedlela .Imtshina ekhangela ingaphakathi yabantu .Ukuthi abantu bayangena phakathi kwawo kube sokudingisiswa okungabe kubahlupha emzimbeni yabo .

Abantu abangayenelisiyo ukuhamba kumbe abayizigoga, kuqakathekile ukuthi bathole izitulo ezibancedisayo ezilamavili ukuze bakwanise ukuzenzela izinto zabo bengacelanga abanye.

Imtshina yokuhlolwa kwabantu abangezwa kahle kumbe abaphathekileyo emzimbeni ebonisa ingaphakathi yomuntu iqakathekile kakhulu ngoba ihle itshengisele ukuthi umuntu uphethwe yini.

Izinsimbi kanye lezikhali ezitshiyeneyo ezisetshenziswa ukuhlinza abantu nxa bengezwa kuhle esibhedlela kuqakathekile ukuthi zihlale endaweni ehlanzekileyo engasoze ihlangane lamagcikwane athile.

Imijovo kumbe imitshinanyana etholakala esibhedlela iyancedisa ukungenisa imithi kanye legazi phakathi komzimba womuntu lokhu kusenzelwa ukuthi alulame.

Imitshina yezibhedleka encedisa ukukhangelwa kwabantu ukubana bazwa njani. konke Kukhangelwe yenhliziyo ukubana itshaya kuhle kumbe ayitshayi kuhle. Lokhu kusetshenziswa ngodokotela.

Kuqakathekile ukuthi imitshina kumbe izinto ezisetshenziswa esibhedlela zibe lamaviri lokhuyana kuyabe kusenzelwa ukuthi kulula ukuthi uyithathe kwenye indawo uyeyitshiya kwenye indawo

Amathulisi asetshenziswa ekuhlinzweni kwabantu kumele ahlale efakwe endaweni ehlanzekileyo ukuze kungabe lokumemetheka kwegcikwane lisuka komunye umuntu lisiya komunye umuntu.

Izindawo ezihlinzelwa abantu kumele zihlale zihlanzekile izikhathi zonke lokhu kuyekwenzelwa ukuthi kungabi lokumemetheka kwemikhuhlane

Kulezinsuku abantu abangela nyawo kumbe izandla balokuyenzwelwa ngemitshina izandla kumbe inyawo ezokubancedisa ukubana bekwanise ukuhamba kahle njengabantu bonke.

Imitshina yezibhedlela ebonisa ukuthi umuntu uqhuba njani emzimbeni. Ikakhulu ma elalisiwe esibhedlela. Kuyatshengisa ukuthi inhliziyo itshaya njani, kanye lapulse. Kanye lokunye okutshengisela ukuthi umuntu uyalulama.

Imtshina yezibhedlela iqakathekile kakhulu, ikakhulu ekuhlohleni ingaphakathi yabantu, lapho odokotela lamanesi abangakwanisi ukubona besebenzisa ilihlo lenyama.

lmitshina yokuhlola abantu iqakathekile kakhulu ngoba iyabonisa okungaphakathi komzimba womuntu okungeke kubonakale ngelihlo lenyama njalo iyabonisa ma kusuke kwaba lenkinga phakathi komuntu ukuze ayelatshwe.

Imitshina eyezibhedlela kumele igeziswe izikhathi zonke ifakwe endaweni ezihlanzekileyo lokhu kwenzelwa ukuthi kungabi lokunemetheka kwemikhuhlane.

Amaphilisi asetshenziswa ukulapha imikhuhlane etshiyatshiyeyeneyo efana lama alejikhi riyetshinzi, iyafunakala izikhathi zonke kusenzela abantu nxa belohlupho kube lula ukuthi ayelatshwe.

Imithi yesimanje manje eyiyo efakwa egazini nxa umuntu engezwa kahle imithi le iyanceda ekungenzeleleni igazi iphinde ibe ngumuthi owelapha izinto ezisegazi

Amajekiseni yimithi yesimanjemanje atholakala ezibhedlela loba ema pharmacy njalo umongikazi kumbe udokotela nguye olelungelo lokuhlaba lawo majekiseni ukuze umuntu alulame.

Amaphilisi esimanje manje , atholakala emafasi ngemuva khokuba usubhalele incwadi ngudokotela kumbe ngumungikazi esibhedlela, encedisa umuntu ongezwa kahle emzimbeni.

Amaphilisi esimanjemanje ayelapha umkhuhlane wetshukela aqakathekile njalo ayancedisa uma umuntu engezwa kahle, atholakala lula emafamasi.

Imithi yesintu iyancedisa ukwenza amafutha atshiyatshiyeneyo ancedisa ukuthi ijwabu lomuntu libe butshelelezi izikhathi zonke.

Amaphilisi esimanje manje ancedisa abantu ababulawa yitshukela aqakathekile kakhulu ngoba ayayenza ukuthi itshukela ingakhweli njalo ingayehli ihlale isezingeni elilingeneyo.

Amaphilisi awesimanjemanje ,ancedisa umuntu ma elegazi elilutshwane. Amaphilisi lawa anathwa ngabantu abalegazi elilutshwane ukuze babe legazi eliyeneleyo emzimbeni wabo.

Imithi ephiwa abantwana emlonyeni ukuze benathe nxa bengezwa kahle. Imithi leyi itholakala ema pharmacy njalo ubanika abantwana ngemva kokuba sebebonwe ngudokotela.

Umuthi wesimanje manje oncedisayo ikakhulu emikhuhlaneni ephathelane lezitho zomzimba usetshenziswa ngabomama kakhulu ukuze bahlale belempilakahle.

Eminye yemithi yesmanjemanje etholakala emapharmacy .Yimithi yokuthi umuntu agcobise ma isikhumba sakhe sithe sawonakala. Kumbe uyabe etshile kumbe elimele kuyancedisa ukuthi umuntu alulame .

Imithi yesimanjemanje enathwayo ikhona emafamasi nxa abantu bengazwa kahle. Njalo imithi leyi kufanele umuntu aqale ayekubodokotela bambhalele incwadi ukuze athengiselwe imithi leyo.

Imithi yesimanjemanje iyancedisa ekwelapheni imikhuhlane etshiyatshiyeneyo njalo itholakala Kuma pharmacies ahlukehlukeneyo okwenza kube kula ukuthi itholakale nxa umuntu eseyidinga.

Amaphilisi awesimanjemanje atholakala kumafamasizi aqakathekile kakhulu ngoba umuntu ma engagula kulula ukuthi alayelwe lawamaphilisi awathole , awanathe asizakale kuleskhathi.

Amaphilisi esimanje manje ancedisa abantu abalomkhuhlane wegazi njalo ancedisa ukwengezelela igazi emzimbeni. Amaphilisi lawa atholakala ema"pharmarcy " ngemva kokuba suhloliwe ngodokotela kwabonakala ukuthi igazi lakho aleneli.

Imithi yesimanjemanje encedisa abantu nxa bekhwehlela iqakathekile kakhulu njalo itholakala ema phamarcy imithi leyo abantu bayakhuthazwa ukubana bathenge imithi leyi ngemva kokuba sebebhalelwe incwadi ngodokotela.

Imithi yabantwana eyesimanje manje esetshenziswayo ikakhulu nxa abantwana bengezwa kuhle kumbe bephethwe yimikhuhlane efanana lophepha kumbe ukukhwehlela.

Imithi yesimanje manje iyancedisa izinto ezihluka hlukeneyo njalo kulula ukuyithola ngoba itholakala emafamasi njalo imithi leyi iyabe ilezipimo kumbe izilinganiso ezithile eziyizo ezincedisa umuntu nxa elohlupho.

imithi yesimanjemanje encedisa ukuhamba kwegazi njalo iphinde incedise ekutshayeni kwenhliziyo iqakahekile kakhulu njalo itholakala ema phamarcy

Amaphilisi awesikhiwa afanekiswe ebhokisini elilombala obomvu ayatshengisela njalo ukuthi awadaki umuntu ma eqeda ukuwanatha .

Imithi yesikhiwa, encedisa nxa umuntu ephethwe luphepha loba ekhwehlela. Kuqakathekile kakhulu ngoba iyabe iyenzwe emafamasi ayiwo ayenza imithi.

Izibhedlela ezikhangela abantwana abancane kanye labazali ziqakathekile kakhulu ngoba ziyakhangela ukuthi akula mkhuhlane engaphambanisa impilo yomntwana kanye lekamama.

ukufunda kwamankazana ezikolo kuqakathekile kakhulu lokhu kuya nceda ukuthi bakwanise ukuzimela kanye lokuzithuthukisa amankazana kufanele bathole amalungelo afananayo lawabantwana abangabafana

Omama nxa beqeda ukubeletha esibhedlela bayaphiwa amalanganyana angaba mathathu ukuthi bahlale khona ukuze amanesi enelise uku checker abantwana bekhangele ukubana abala inkinga ezingabahlupha.

Ukukhangelwa kwabantwana ukuze babonakale ukuthi bangabe becikizekile emzimbeni kuqakathekile, ngoba kuyasiza ukubana kuvikeleke njalo kutholakale izindlela okungenza ngakho ukuthi abantwana behlale behlanzekile njalo belempilakahle.

Omama nxa beqeda ukubeletha ezibhedlela bayagcinwa amalanga amathathu kumbe amanengi lokhu kusenzelwa ukuthi kukhangelwe abantwana ukuthi baphilile kahle yini emzimbeni.

Ukuhlatshwa kwabantwana ukuvikela imikhuhlane ethile kuqakathekile kakhulu kwezempilakahle zabantwana kuyenzela ukuthi abantwana bekhule bevikelekile emikhuhlaneni eminengi etshiyeneyo.

Odokotela uma behlinza abantu kumbe beselapha kuqakathekile ukuthi bagqoke izivikelo izikhathi zonke. Lokhu kuyabe kusenzelwa ukwehlisa inani lokumemetheka kwemikhuhlane.

Ukubhalwa kwe information phansi ngabomongikazi kulisizo kakhulu ekuncedisaneni izigulani ngoba nxa I information ithethwe yabhalwa phansi kuba lula ukulandelela izigulani nge information ekhona

Abantwana abayizigoga, kumbe abaphathekileyo emzimbeni, kuqakhathekile labo ukuthi bejabule. Njalo kufanele bathole abantu abazabe behlekisana labo izikhathi zonke ukuze labo bazizwe bengabantu.

Abantu nxa bengayenzwa amathesti esibhedlela, ayathathwa ehanjiswe emalebhu kuyehlolwahlolwa imbangela yomkhuhlane othile emzimbeni womuntu.

Kuqakathekile ukufundiswa kwabantu ukwendlula kuhle imibheda yesibhedlela njalo kube kuhlanzekile izikhathi zonke kuyancedisa ukubana isigulane sizwe sikhululekile endaweni yakhona.

Abantu abasebenza ezibhedlela bayaxwayiswa ukubana bagqoke izivikelo izikhathi zonke. Lokhu kuyabe kusenzelwa ukuthi kwehlise inani lemikhuhlane ememetheka ezibhedlela.

Okuhlolwa kwabantwana ezibhedlela kuqakathekile kakhulu. Kuyancedisa njalo ukuze abazali bebekwazi ngempilakahle yomntwana esesemncane ukubana bavikele abantwana emikhuhlaneni ethile.

Imitshina ehlola ingaphakathi yabantu, iqakathekile kakhulu! Ukuze kwazakale ukuthi kuyini okuhlupha umuntu. Kuqalisela phakathi komzimba wakhe.

Kuqakathekile ukuthi ma abantwana befunda, befunde besenza ,njengokungena emalabhorethori besenza ama experiment atshiyetshiyeneyo ukuze bazwisise kangcono.

Kuqakathekile ukuthi ezibhedlela omongikazi bafake izivikelo izikhathi zonke lokhu kuyabe kusenzelwa ukuthi kuyehliswe inani lokumemetheka komkhuhlane kwabangezwa kahle kanye lababa khangelayo.

Ama robot aqakathekile ezibhedlela ngoba abuya lethekhiniloji enhle kakhulu ezancedisa ukubana ezibhedlela kube lula ku reduce konke lama layini.

Abantu akufanelanga bathenge amaphilisi endaweni ezingavunywanga ngabantu bempilakahle njalo bengathengi amaphilisi emigwaqweni. Kuqakathekile ukubana bethenge kuma pharmacies avunyelwayo ukuthengisa lawo maphilisi.

Kuqakathekile ukuthi abantu mabengezwa kuhle bengaphiwa amaphilisi bahambe bayethenga emafamasi bengathengi amaphilisi emigwaqweni lokhu kuyabayenza ukuthi bavikeleke emikhuhlaneni.

Ma abantu be ekhisesayiza kumbe besenza eminye imidlalo, kuqakathekile ukubana bafake amabhandi, ayiwo azabamba ukhalo ancedisa ukuthi bangalimali

Kuqakathekile ukubana izibhedlela zifakwe phakathi kwedolobho ukwenzela ukuthi wonke umuntu ayenelise ukuyafika khona athole uncedo asizakale ukuze ahlale engophilileyo.

Imihlobo yamaphilisi ehlukahlukeneyo egcinwa ema pharmacy, lokhu kuyabe kusenzelwa ukuthi igcinakale kahle kungaba lomuntu owafunayo awanikezwe.

Indawo okuhlala khona amaphilisi kanye lemithi kumele ihlale ihlanzekile izikhathi zonke. Lokhu kuyabe kusenzelwa ukuthi kungabi lokumemetheka kwemikhuhlane etshiyatshiyeneyo endaweni egcinelwa khona amaphilisi.

Amaphilisi awesimanje manje ancedisa imikhuhlane ehambelana labo mama njalo kuqakathekile ukubana amaphilisi lawa umuntu ewathenge e"pharmacy " ngemva kokuba sebhalelwe incwadi ngudokotela.

Amafamasizi kumele abesendaweni eyi centa kumbe ngithi phakathi kwedolobho lokho ukwenzela ukuthi kube lula ukuthi atholakale nxa abantu bedinga amaphilisi.

Emafamasi kumbe ngithi ezindlini lapho okuthengiselwa khona amaphilisi. Kuyatholakala amaphilisi athengeka kungelancwadi zabodokotela, kuphinde kube lamanye athengeka nxa umuntu elencwadi kadokotela.

Izibhedlela ezingavaliyo ezisebenza isikhathi sonke siqakathekile kakhulu. Ngoba siyancedisa umuntu ukuze alulame ,loba yisiphi isikhathi ayabe ethe wafika ngaso.

amaphilisi awesimanjemanje atholakala emaphamarcy njalo ngemva kokubana uqale wahamba esibhedlela wayawabhalelwa ngudokotela lawo maphilisi ukuze uqale ukuwanatha

Kuqakathekile ukubana nxa uzaqala ukunatha amaphilisi uqale uhambe esibhedlela bekunike amaphilisi ayiwo okufanele uwanathe siyekele lento eyokuthenga amaphilisi singatshelwanga ngo dokotela.

Kuqakathekile ukubana sithenge amaphilisi eFamasi. Emva kokuba sesihambe esibhedlela sabhalelwa singathengi amaphilisi emigwaqweni angahlolisiswanga esizinika wona .

Ukufundiswa mayelana ngezempilakahle lokuhamba abantu befafazwa njalo bememezela ngokuhlanzeka kuqakathekile kakhulu ngoba kuyenza abantu bengakhohlwa ukuziphatha kahle.

Ukugezwa kwezandla kuqakathekile kakhulu ikakhulu ma abantu bezabamba ukudla kumbe besuka vakatshela isambuzi lokhu kuyancedisa ekuvikeleni imikhuhlaneni eminengi etshiyatshiyeneyo.

Ukufundiswa kwabadala mayelana lokuziphatha kahle langephila kahle, kuqakhathekile kakhulu, ngoba kuyaceda ekuyehliseni inani lokumemetheka kwemikhuhlane phakhathina kwabantu.

Ukufundiswa kwabantu mayelana ngokuhlanzeka lokuziphatha kahle kuqakathekile kakhulu ngoba kuyehlisa inanai lemkhuhlane ememethekayo endaweni ngesikhathi.

Ukufundiswa kwabantu mayelana kokuziphatha kahle langempilakahle yabo kuqakathekile kakhulu ngoba kusivikela emkhuhlaneni eminengi engabe isihlasela imihla ngemihla

Kuqakathekile ukuthi abantwana badle ukudla okulemisoco yonke eqakathekileyo. Lokhu kuyabe kusenzelwa ukuthi beyakheke imizimba njalo baphinde bavikeleke emikhuhlaneni ethile

Izivikelo ezinje ngamacondomu ziqakathekile nxa abantu besenza ucansi lokhu kwenzelwa ukubana bazivikele emikhuhlaneni ethile etshiyeneyo njalo ukungabi labantwana abangabahlelanga

Ukuthathwa kwegazi ezibhedlela ngomongikazi bethatha izigulane kuqakathekile kakhulu ngoba bayabe befuna ukuhlola ukuze bethole ukuthi kuyini okungaba yimbangela yomkhuhlane egazini

Ukuthandana kwabantu abangabafazi ababili sokuvame ukutholakala, ngoba abantu sebelokhu bezidiskhava besibazazi imihla lemihla, njalo besazi ukuthi bafunani.

Abantu abahlukeneyo lathi ngezindlela ezitshiyeneyo kanye labogatsha lwe LGBT bangabantu njalo kufanele sibayamukele ngendlela abayiyo yona.

Abantwana kuqakathekile ukubana bafunde ngemvelaphi yabo. Lokhu kuzabanceda ukubana bakhethe abakufunayo empilweni njalo bazazi bona ukubana bangobani.

Abantu abayenza imidlalo etshiyatshiyeneyo kumbe ngithi abantu abayenza ama sports kufanele izikhathi zonke behlale belamanzi lapho lalapho bewanathe ukuze bencedise emzimbeni kanye legazini.

Ukuzivocavoca kanye lokuzelula, loba ukuyenza imidlalo etshiyatshiyeneyo kuyancedisa umuntu ukubana abelempilakahle enhle.

Uku exerciser kumbe ukwenza imidlalo elokuyelula amathambo iqakathekile kakhulu emzimbeni yabantu njalo iyayenza umuntu umzimba wakhe uqine uvikeleke lemikhuhlaneni ethile.

Imitshina yokuhlola abantu ukuthi inhliziyo zitshaya kanjani njalo igazi lihamba njani iqakathekile kakhulu ngoba iyancedisa ukuze umuntu avikeleke entweni ezithile.

Ukuzelula kumbe ukwenza imidlalo etshiyatshiyeneyo kuyancedisa ekuyeluleni amathambo njalo kuncedise lempilakahle yomuntu nje jikelele, ukuze ahlale efit.

Ukugijima izikhathi zonke kuhle kakhulu emzimbeni womuntu ngoba uyabe uzelula amathambo njalo uncedisa ukuhamba kwegazi emzimbeni okuncedisa ukuzivikela emkhuhlaneni.

Kuqakathekile ukuthi abazali behambise abantwana ezibhedlela ukuze bayehlolwa . Lokhu kuqakathekile kakhulu ngoba kuyancedisa ekuvikeleni eminye imikhuhlane ehlasela abantwana.

Ukuzuvoxavoxa kumbe ukwenza imidlalo etshiyatshiyeneyo. Kuyancedisa impilakhle yomuntu lekwakheni ubudlelwano bakhe labanye abantu. Kanye lomzimba wakhe.

Imithi yokuthundubeza ubuhlungu iqakathekile kakhulu. Ikakhulu ebantwini abathanda imidlala yebhola. Nxa benganyela, kumbe baqhuzuke. Iyafakwa phezulu kwalapha abalimele khona, ukuthundubeza.

Ezibhedlela kulemitshina eminengi etshiya tshiyeneyo encedisa umuntu ongezwa kahle eminye iyakhangela ukuthi umuntu uphatheke okunganani emzimbeni okufana lama "BP" kanye lokwama "temperature".

Imitshina yokukhangela igazi kanye lokutshaya kwenhliziyo iqakathekile kakhulu ezibhedlela ngoba iyakhona ukutshengisa amanesi ukuthi umuntu lowu uqine okunganani.

Eminye imitshina esetshenziswa esibhedlela ukukhangela izitho zomzimba zabantwana ukubana ziyenza kuhle okufana lamehlo, amakhala, lomlomo.

Imithi yesintu iluncedo kakhulu ngoba iyayeneliswa ngabantu abahlukeneyo. Lokhu kwenziwa yikuthi iyakwanisa ukuthi izimilele yodwa egangeni ingahambi ukuyathengwa.

Imithi yesintu ilakho ukuzimilela yodwa ingahlanyelwanga ikhanya ngombala oluhlaza, njalo kulusizo kakhulu lokhu ngoba kuyancedisa abangela mali yokuthenga amaphilisi esimanjemanje.

Ukhula olulombala oluhlaza olungasebenziswa njalo njengemithi yesintu ukwelapha izifo ezitshiya tshiyeneyo emzimbeni womuntu ma engezwa kahle.

Imithi yesintu elombala oluhlaza etholakala indawana zonke engadingeki ukuze ukhiphe imali ukuze uyithole. Incedisa njalo nxa ungezwa kahle.

Imithi yesintu iyancedisa izidingo ezitshiyatshiyeneyo emzimbeni. Imithi ye foreva livingi ingeyegatsha yemithi zesintu eqakathekileyo kakhulu empilweni zabantu.

Uluju kuqakathekile kakhulu emzimbeni yabantu njalo luyadliwa lifakwe esinkweni kumbe yilo elingena endaweni ekakhulu ebantwini ababulawa yitshukela.

Ukuhlanyelwa kwemithi yesintu kuqakathekile kakhulu kuyancedisa ukubana ingaswelakali njalo kubelula nxa umuntu egula kumbe egulelwa ukuthi ayenelise ukuyithola.

Ukuze umuntu anathe imithi yesintu kwezinye izikhathi akudingeki ukuthi ize ingene emtshineni. Ngomgigo umuntu uyenelisa ukuthi ayigige ukuze idleke kangcono.

Imithi yesintu iqakathekile ekwakheni imizimba yabantu njalo ilula ukutholakala ngoba iyatholakala loba kungaphi. Eminye yayo iyazimilela yodwa egangeni.

Ukunatha amasaplimentsi, awesintu, kuyancedisa emzimbeni, ngoba kulemisoco etshiyatshiyeneyo encedisa ukwakha imzimba.

IForever Alovera Gel, ikegabha elilombala olithanga njalo ingeyomuthi wesintu. Iyancedisa kakhulu emzimbeni.

Imithi yesintu inhle ngoba iyatholakala indawo zonke njalo kulula ukuthi abantu bayithole bayisebenzise nxa bengezwa lahle bengakhiphanga loba imali.

Okuhle ngemithi yesintu yikuthi eminye yazo iyakwanisa ukudliwa iyisitshebo kumbe ihlanganiswe lokunye okudliwayo ngapha iphinde isize umuntu ongezwa kahle.

Umuthi we sintu olombala oluhlaza oncedisa abantu abaphathekileyo emzimbeni njalo umuthi lowu uyatholakala emasimini kumbe uzimilele egangeni.

Ithanga ngokunye kokudla kwesintu okulemisoco eminengi kakhulu njalo liyaphinda livikele emikhuhlaneni eminengi. Liphinde njalo lakhe umzimba.

Uluhlu lwemithi yesintu olulamahlamvu aluhlaza imithi yesintu yona iqakathekile emzimbeni yethu njalo ilula ukutholakala ukudla imithi yesimanje manje.

Amahlamvu aluhlaza emithini yesintu yiwo ajwayeleke ukuthi abantu bewadle ukuze balulame kumbe basile emikhuhlaneni eminengi etshiyatshiyeneyo.

Imithi yesintu uyakwanisa ukudliwa isihlobo ezitshiyeneyo. Eyinye iyadliwa ingamahlamvu, eyinye iyagigwa njalo ibicuzwe ibe isinathwa.

Imithi yesintu ilusizo kakhulu njalo eminengi yayo iyazimilela yodwa njalo eyinye iyakwanisa ukuhlanyelwa njalo kuba lula ebantwini abaphathekileyo ukuthi bayithole.

Imithi yesintu iluncedo kakhulu ngoba eminye iyazimilela yodwa njalo akufuneki mali enengi ukuze ukwanise ukuyithola, lokhu kuyenzela labangenelisiyo ukuthenga basizakale.

Imithi yesintu iqakathekile njalo iginger ngeminye yemithi yesintu eqakathekileyo ngoba kulemisoco etholakala phakathi encedisa abantu emzimbeni ukwenza izinto ezitshiya tshiyeneyo .

Ubuhle bemithi yesintu yikuthi iyatholakala indawana yonke nje njalo endaweni ezitshiyeneyo .Lokhu kuyancedisa ukuthi abangayenelisi ukuthenga bekwanise ukusebenzisa imithi yesintu .

Imithi yesintu ilula ukuyithola njalo igcwele indawana zonke nje. Eminye yayo ayidingi lokuhlanyelwa njalo kubalula ukuthi abantu bayithole nxa bengezwa kahle.

Okuhle ngemithi yesintu yikuthi eminye yemithi ibuya ingamahlamvu angadliwa lesitshwala kumbe angasetshenziswa njengesitshebo lokhu kuyancedisa ukuyakha umzimba njalo kuphinde kuvikele emkhuhlaneni.

Imithi yesintu ilula ukutholakala inengi lemithi yesintu iyazimilela yodwa egangeni kungela muntu oyihlanyelileyo njalo iyancedisa labo abasuke baswela imali yokuthenga.

IAloe ingumuthi oqakathekileyo kakhulu ebantwini njalo ingumuthi wesintu. Iyavikela abantu emikhuhlaneni etshiyatshiyeneyo. Njalo uma umuntu engezwa kahle, enganatha ubangcono.

Izihlahla ziba zinhle zitshengise umbala oluhlaza omuhle ma zisuke zathola amanzi ayeneleyo njalo izihlahla lezi ziyasisiza kakhulu ekwelapheni imikhuhlane etshiyeneyo.

Imithi yesintu iqakathekile njalo abantu kuzamele bafundiswe kabanzi ngokuthatha imithi yesintu ukuze basizakale ikakhulu nxa bengela imali yokuyethenga imithi emapharmacy .